Aboojo bato nibazaana omupiira bamwe nibagyezaho kugushukura aha ndiijo omushaija w'omujungu ogukwatsire nibazanira omu kishaayi kiine akanyaatsi kagufu.

Ekiju kihango kikozirwe omu bibaaho kiri k'ekimotoka kiine ebiziga bihango kiine amatembezo omu maisho, kyemerezibwe omu kishaayi kiine akanyaatsi kagufu kakuzakuziremu enyima hariyo ebiti

Ekyombeko kihango Kya kanyina nyingi aha rubaju hariho emiti miraingwa mingi n'oruguuto kutambururaho omuntu emotoka ziri aha rubaju zemereire.

Engwe mpango eine emaani eyemereire omu kishaayi kiine akanyaatsi koomire kakuburaburamu aha rubaju hariho eitaaka enyuma hariyo ebishaka.

Ekibuga kihango kiine ebyombeko bya kanyina bihango birungi aha mutwe hariho emotoka zibemerizeho enguuto za koransi harikuvugwaho piki nana emotoka nyingi n'emiti miraingwa.

Omushaija ayemereire ajwaire esaati ya obunyerere ajwaire akakwanzi omu mukonogwe akwatsire esimu namigaho ajwaire empare ya mutare ayemereire .

Omukazi ayekomire akatengye omu manyanya eyekoreire ekiteebo kyataireho orurere nashohora omu kafuuha kashakirwe obunyaatsi bwomire n'ekitara kigufu kiine embuga y'eitaaka enyuma hariyo orutookye.

Omuntu ojwaire omwenda gwa mutare akwatsire obwoma nahindura enyama eyokize arikwokyeza omu kyoma kirikukoresa amashanyarazi aharubaju rwe hariho abandi bantu abarikugabura ebyokurya.

Omugyera muhango murungi gwine amaizi gaine amaani maingi, gakuhuubwa omuyaga, omu maisho hariho eitaka nana akanyaatsi kagufu, enyima hariyo ebishaka kandi omushana nigujuguma.

Enyanja mpango nungi eine amaizi gakuhuubwa omuyaga, eine omwaaro gw'omusheenyi murungi nana omushaija oriyo nareeba omushana gukugaruka ahansi.

Akahundu kakye kato kakwiragura kiine n'ebyooya birikwiragura nikareeba aha rubaju kemereire ah'eitaagi rikye ry'omuti kakwatsire aha rindi ryine amabaabi mahango.

Omwishiki arikwiragura ajwaire esaati ya mutare akwatsire ekitabo omungaro ze n'ekaito nairuka omukishaayi kiine obunyaatsi obukuza kuziremu enyuma hariyo emiti miraingwa

Omushaija natsindika akagaari hapakiireho ebitookye bingi bihango akomeise orukoba nagivuga aharuguuto rwa kolansi enyuma hariyo abandi bantu nibagaanira nana obunyatsi.

Ekyombeko kihango kya kanyina emwe kikurebeka gye kiine embuga y'akanyaatsi kagufu karungi omu rubaju hariho ebiti biraingwa nana omurongoti.

Abashaija bashutu nibafunya ente eziriyo nizirukanga endiijo eriyo neeteera emigyere bazitireire ebiti biringwa orundi orubaju hariyo ente nyingi n'abashaija abazemereire. Eseeri hariyo enju eshakize amabaati.

Ekyombeko kihango kya kanyina kishakairwe amabaati aharubaju hariho enju endiijo eshakairwe amabaati nana ebiti omu mbaju eseeri hariyo ebyombeko byingi

Omwana w'omwojo muto ayegwire ekideya aha mutwe natambura aha ruguuto rw'eitaka ah'akashuumo aha rubaju hariho obunyaantsi bugufu nana omuti muhango Kandi ni ny'ekiro.

Omushaija ayemereire omumaishoge hariho obudeeya bwingi burimu obutunda emiyembe nana emicungwa ondiijo ashutami aha katebe k'ekiti aharubaju rwe hariho omudaara gw'enyanya nana ekiteebo kyobutunguru.

Ekimotoka kihango kyegwire kya kalakita kiine ebiziga bihango kiri aharuguuto rw'eitaka aharubaju hariho piki erimu nevugwa omushaija aheekire omukazi ajwaire gomesi.

Omwishiki akuzakuziremu akobekire amaguru ge ayekwatsire aheitama ashutami aha mbaraza aha rubaju rwe hariho omwojo emikono ye agitiire ahansi n'ondiijo mwojo agarami

Enju zikuzire ibiri zishakirwe amabaati aha rubaju hariho kamiina eyombekirwe omu matafaari eshakirwe amabaati enyima hariyo kasasiro eine ebiveera bingi.

Omushaija omunda asinikire amaino nashusha nka oriyo natereza enyama ,omumaisho hariho enyama nyingi na minzaani orubaju orwa buryo hariho omushaija oruho n'akugigura

Ekibuga kihango kyine ebyombeko bya kanyina byingi rw'agati hariho oruguuto rwa koransi rukuvugwaho emotoka na piki harimu emiti miingi n'ebishayi byine obunyaantsi bugufu.

Amaato maingi gakozirwe omu bibaho gari aha mwaro gwiine omushenyi obubwa bubiri nibutambura bukurataine omu maisho hariho enyanja eine amaizi.

Enyanja mpango nungi eine amaizi marungi aha rubaju hariho emiti miraingwa n'ebishaka, n'emitumba aha rubaju orundi hariho obunyaatsi bugufu n'enju z'abantu.

Ekyana kito ky'ekishiki kishutami, aha mutwe hariho omwishiki ajwire ebijwaro birikwiragura arikukiyamba enyuma hariyo omushaija arikutambura kandi omu maisho gaabo hariho oruguuto rwa koraansi harikurabaho ebimotoka, ekyombeko kya kaanyina

Omushaija omwiraguju aine amaani n'enyama nateera ebikonde aha bipiira bitungikireine bikuzerera omu mwanya. Ebindi biri ahansi. Enyima hariyo orwigi rw'ekiti.

Abaana bato bemereire nibareeba omumaisho banyigyire enyima hariyo abandi abakwatirize aha muti n'ebinyaatsi biraingwa munonga nibashusha nka abakuza kuteeza ekishushani.

Omukazi ayekomire ekitengye omu kifuba aheekire omwana nka engozi, ayekoreire ekitookye ekiri aha rurere nareeba omumaisho ayemereire omu rutookye.

Ekimotoka kihango kiriyo nikishumisa Kya karakita kihango kiri aha ruguuto rw'eitaka aha rubaju hariho omushaija ayemereire aha rundi orubaju hariho enju nana ebiti.

Omukazi ojwaire esaati erikwiragura arikuguza ebyozi bya kitanga abikwatsireho, omu maisho hariho eminekye erikushusha nka gonja ehiire. Aha rubaju hariho ebyozi n'enyanya enyima hariyo omukazi oshutami, enyima ye hariyo bogoya.

Omwishiki worujwangye aine eishokye ririkutukura ajwaire ebirahure birikwiragura esaati ya mutare n'empare erikwiragura aine enshaho arotamire nahwehura omwishiki ondiijo omuto

Ekicuncu kihango Ky'ekishaija kiine ebyooya kibyami ahansi hariho eitaka enyima yakyo hariho obunyaantsi bukuzire bwomire.

Omushaija navuga piki ataireho etaara kutemba akatembo k'oruguuto rw'eitaka aharubaju hariho entwiga eriyo n'etambura mpora mpora Kandi embaju zoona ziine obunyatsi burungi bukuzakuziremu

Enkura ruhembe mpango munonga ekuzire aharubaju hariho enkura nkye nizirya obunyatsi buraingwa bukuzakuziremu enyuma hariyo ebishaka bikwataine.

Omukazi aine enshaho na n'obuveera omu ngaro ze natambura rwagati y'akatare aha rubaju hariho emidaara y'enyanya na n'omutaka omumaisho hariyo ebitundubare.

Abashaija bakuzire bakuziina bekomire obukyekye aha maguru goona abiri nibaziinira ah'eitaaka ryine otubaare tukye enyima hariyo enju mpango eshakirwe amabaati.

Abajungu babiri nibatambura aha kaguuto kakye K'itaka. Aharubaju hariho omukazi oyekomire ekitengye omumanyaanya aine efuka aha mabega, ayekoreire akasero nayinamuka aharubaju hariho emiti miringwa.

Omukazi w'omujungu akuzire ari nk'omukaikuru nanaaba engaro nana amaizi agarikureetwa omukishekye kyekyoma aha rubaju harimu ebicupa ebirimu sabuuni y'amaizi

Ekicuncu kikye kiine ebyoya bingi kiteire orurimi rwakyo aheeru nikitambura mporampora omu eirisizo riine akanyaatsi kakuzakuziremu.

Ente mpango eyine amahembe mahango maringwa eyemereire omu irisizo ryine akanyaatsi kagufu. Enyima hariyo ebishaka Kandi eseri hariyo emishozi mingi.

Entwiga ibiri ziine amaraka maraingwa nizitambura mporampora omu nguuto eitaka, mpango embaju zombi hariho obunyaatsi bugufu nana ebishaka .

Abaana bato babairaguzu nibatabanira okunaaba engaro bazitaire hamwe hariho engaro y'omujungu ekwatsire ekishekye kirikureeta amaizi Kandi bataire obumweenyo aha matama gaabo

Abashaija bashatu bariyo nibafunya ente ezikwirukanga nizibateera emigyere. Bazitiize nana ebiti biringwa. Aharubaju hariho na ezindi ente nyingi. Eseri hariho enju eshakiize amabaati.

Enyanja mpango nungi eine amaizi marungi ahamwaro hariho ekibuga kihango kiine ebyombeko bya kanyina birungi bihikaine nana emiti.

Omwishiki arikwiragura ajwire ekiteteyi enyima hariyo amakara aha rubaju hariho akatebe k'ekiti n'embuga y'eitaka enyima munonga hariho abashaija bashutami bakwenda kukwata omwana n'ekitookye.

Oruguuto rw'eitaaka ruhango rushazamu rwagati aha rubaju hariho orugo rw'oruyenje na n'obuti buraingwa bukye na n'emigongo enyuma.

Amaguru g'abaana bato barikwiragura bajwaire enkaito nungi ziineho omucucu ezimwe zikuzire aha rubaju hariho obufomu bw'ebiti.